Tinokurudzira vantu veshe vanezvitenda zvitange zvaongororwa asati atanga kumwa mitombo inoenderana nechiyaiyo chake .

Tino detsereka yaamho kana tikakwanisa kuenda kuzvibhedhlera takapfeka zvino dzivirira muromo wedu nemhino yedu, teino dzivirirwawo nemajekiseni muzvitenda.

Ngatizivei zviro zvitenda zvinoga kudzivirirwa nguva iripo. Kana tane chitenda ichocho ngatizivei kwekuenda kunobetserwa.

Zvirwere zvino sanganikwa nazvo mundaraunda zvizhinji zvakona zvino tapurirwana neku fema mweya umwe chete zvino siso kudzivirirwa.

Tinokurudzirwa kuva vantu vanopfeka zvodhxoko zvokudzidziirira kana kwaitika denda. Muzvibhedhlera umu madhokodheya ngaapiwewo zvikwanisiro zvoku zvidzivirira.

Ukaona veirapwa madhogodheya akazvivhara muviri veshe nezvinodzivirira ziva kuti chitenda chaunacho chakakura maningi, unotofanirwa kunamata Mwari.

Zvimwe zvitenda zvinotoda kuti vantu vaunganidzwe vabhuirwe kuti zvingadzivirirwa sei, kana chakubatai zvii zvaungaita kuti upone.

Tiri kukurudzirwa sevana veZimbabwe kuti tikwanise kuvawo vantu vanodzivirira zvitenda zvawo zvinenga zvanzi zviri kuwanikwa muntaraunda yatinenge tiri.

Tinokurudzirwa kuti tiende nevana vedu mukuwo nemukuwo kuzvibhedhlera kana nguva yavo yakwana yekuti vakwanise kudzivirira zvirwere zvakabhuiwa ngehurumende.

Tinokurudzirwawo kuti tiziye zvitenda zvinodzivirirwa kuvana vedu vatinenge tabara uye kuziva mazuva avanofanirwa kuenda kuzvibhedhlera kunobairwa. Tivaendese ngemukuwo.

Vantu vanobetsera vantu vanenge vane zvirwere zvinotapurirwana vanokurudzirwa kuti vapfeke mbahla dzinovadzivirira muviri weshe kuitira kuti Ivo vasabatawo chitenda.

Munyika medu vanokurudzira kuti munhu wese ave anodziviririka kubva kuutenda ndosaka voti zvese zvinodzivirirwa zvirwere zvinoitwe pachena ..

Tinokurudzirwa kuvawo vantu vanenge vakazvingwarira apo vabatwa zvirwere zvinenge zveida kuhloyiwa nekuvhiyiwa nanachiremba angwarire kuti zvinhu zviri kushandiswa zvakachena ere.

Pashi reshe rinokurudzira kuti munthu weshe ave anehutano hwakanaka. Nekudaro vanoisa zvekuti munthu ave nemvura yakachena panguva yaanenge eishanda.

Pasi reshe ririkuzviona zvakanaka kuti munhu wese ahanire mashoko anoitirana nezve utano, vanounganidza vanhu mukuwo nemukuwo veivapa dzidziso.

Mvura upenyu pasi rese rinoti munhu wese ngaahanire pane mvura yakachena akwanise kuishandisa kuitira kuti zvitenda zvisamubata.

Pashi reshe rinopa vanhu kuti vave vanohanira nezveutano uye vave neruzivo rwekudzivirira zvitenda.

Bazi reshe rinozviona zvakakodzera kuti vantu vakwanise kuva neruzivo pamusoro pezvehutano hwavo Saka vanombogara mumuhlangano veihleya kuti zvofambiswa sei.

Pashi reshe tenderere rinokurudzira nyika dzeshe kuti dzive nepadzinogadzira mvura yadzo yeichenesa yeizoenda muntaraunda mune vantu vomwa mvura yakachena.

Pasi rese rinotaura nezvekuti muntu weshe ngaave anopuhwa zivo rezveutano kana kuve ane pekuti anoenda kunodetserwa zvisina muduso.

Pasirese rinoramba rakakurudzira nyika nenyika kuti ive inopa muntu weshe mukana wekuva nezveutano zvakanaka, rungava ruzivo kana kuhloiwa.

Pashi reshe ririkukuridzira muntu weshe kuti akwanise kudzivirirwa kuzvitenda zvinenge zvanzi zvinoda kudzivirirwa kuitira kuti tisave nedambudziko re chitenda chinoramba cheitora vantu upenyu hwavo.

Pashi reshe rinoti muntu weshe unekodzere yekuhanira nezveutano sakei veiisa masangano anozviemera kunodetsera vantu muntaraunda.

Mvura utano wemuntu ngekuti muntu akashandise mvura yakasvipa unowana zvitenda zvakasiyana siyana, pasi rese tokurudzira vantu kuti vashandise mvura yakachena.

Pasi rese rinokudzira kuti utano hwamai nemwana zvikosheswe uye muntu weshe ave nekuva neruzivo zvinoenderana nezvitenda zviriyo.

Vantu vese vanokurudzirwa kuti vapuwe ruzivo runoenderana navo panguwa inenge yamuka chitenda chinenge chazara munharaunda.

Vantu vanechirwere chekurwara soro varu kubetsereka maningi. Ngekuti panevane mapazi akazviemerera ega arikupa mitombo pachena pasina muduso unobiswepo.

Tirikukuridzirwa kuti tirambe teitarisa muntaraunda nemumburi dzedu kuti apana muntu ode kushate soro ere tikasire kumuendesa kuchibhedhlera anohloiwa

Tinotenda hurumende yedu irikuvaka dzimba dzokuchengetera nekuhloyera avo vanenge varwara hloko ravo. Zvinofanirwa kuzikanwa kuti zvino vanorapwa pachena

Vantu vakawanda vari kusangana nedambudziko rinoenderana nezvekushate soro kwevantu zvinokurudzirwa kuti vantu vaendesa muntu akadaro kuzvibhedhlera.

Zvinokurudzirwa kuti mukaona muntu vashate ndxondo dzake. Timubetsere nekumuendesa kuzvibhedhlera anohloiwa. Abetseredzwe akwanise kudzikamiswa ngemitombo yechiyungu.

Vanhu vanoshate soro vawanda mukore watinawo uno. Zvinokurudzirwa kuti mhuri inenge yasangana nedambudziko rakadai einde kuchibhedhlera nemuntuwo anodetsereka.

Vezvibhedhlera zvidoko vowanikwa veishushikana kuti vodetsera sei ndaraunda ngekuti vashomani mumishando dzawo asi vanoda kubetserwa vakawanda.

Ntaraunda yedu yobatana sevantu vaneda kuti hutano hwawo huvandudzike vozvivakira zvibhedhlera zvepasi kuitira kuti vadetsereke panguwa yezviyaiyo

Zvibhedhlera zvedu zvidodori zvovakwa ngenharaunda. Chasara kuti hurumende ipindire iise zvikwanisiro zvinodiwemwo uye nanamukoti vakakwana kuti vadetsere vantu.

Zvibhedhlera zvedu zvidoodori zviri kuwanikwawo zveichemera kuti zvipuwe vashandi vakawanda kuitira kuti zvikwanise kudetsera vanthu nenguwa.

Muzvibhedhera medu mazuvano, kodakadza kuenda ngekuti hakusisina uchakudzvanyirira eikuudza hlamba washanyira chibhedhlera. Vava kuremeredza vanorwara.

Zvibhedhlera zvedu zvikuru nezvidoko zvinokurudzirwa kuva nezvikwanisiro zvakakwana zvinoita kuti munthu ane chitenda adetsereke panguwa dzanenge ashanyira chibhedhlera.

Tinokurudzirwa kuti kana tine zviyaiyo zvidodori tiyende muzvibhonera zvedu zvidoko zviri muntaraunda medu tonodetserwa nana mukoti vanenge varipo.

Zvibhedhlera zvedu zvidodori, zvinowanikwa muntaraunda, inogara veruzvinji, asi zvinenge zvisina dhokodheya. Muntu ane chitenda chakakura haasiso kuenda pachibhedhlera chidodori.

Zvibhedhlera zvedu zvikuru nezvidoko zvine mibhedha yekuti muntu aatepo kana eida kuzohloiwa nachiremba. Mubhe pekuatira apa panokwanisa kukwidzwa kana kudzaswa zveienderana kuti chiremba anoda zvipi.

Zvinodakadza yaamho kuona nharaunda yega yega yaane zvibhedhlera zvidodori zvinoikwanira uyu zvine vashandi vakakwana vantu vodetsereka nyore.

Zvibhedhlera zvikuru nezvidoko zvinokurudzirwa kuti muntu weshe aendeyo kunyazi haana chinomutetena mumwiri wake asi ngaagare eindihloyiwa kuti angwaririke.

Tinokurudzirwavo kuti tirambe teidhibana nana mukoti kana madhogodheya. Eitipa hurukuro dzinoenderana nezveutano kana zvitenda zvatinga fanirwe kungwarira.

Tinokurudzirwa kuti tidetsere vana vedu nekuvakurudzira kuti vaendewo vanofunda nezveutano kuitira kuti nyika yedu ibetsereke pamadhokodheya nanamukoti.

Anhu vanokwanisa kuvawo neruzivo runoita nezvetano, kubudikidza ngekuenda kunenge kweibhiiwa nezvazvo kana kuti muntu unokwanisa kutoerenga zvimaphepha zvinenge zveipiwa vamweni.

Vezveutano vanoona zvakasisira ,kuti muntu weshe ,ave nerudzizivo nezveutano kana zvitenda zvinenge zvawira muntaraunda.

Vana vedu varikutama zvikora zvinonovafundisa nezveutano. Tiri kukurudzira hurumende ivedzere zvikora zvinofundiswa ngezveutano.

Vantu vanoita nezveutano vanewo mabato akazviemerera ega anouya kuzodetsera apo panenge paita dambudziko rechitenda chinoda kuziviswa veruzhinji.

Vanoita nezvehutano, vanombogara mihlangano veyikurudzirana nekudetserana nokupachenjedzo kuti vsngadetseredza sei bazi rawo rezvehutano.

Tinokurudzirwawo kuva vanhu vanofarira kuerenga zvimapepa zvinenge zveipiwa munharaunda zvinedzidziso yechenjedzo yezvitenda zvinenge zviriko.

Tinokurudziewawo kuva vantu vanobatira pamwechete nehurumente yedu pakuzivisa ruzivo rezveutano kana kuzivisa nyika kana panechitenda chinenge chanyuka.

Zvibhedhlera zvedu zvotamika vashandi vakakwana hurumende nagiisewo zvikora zvakawanda zvinofundisa madhokodheya nemakoti kuti vawande vazokwana muzvibhedhlera mwedu.

Zvibhedhlera zvedu zvovakwa zvine unyanzvi. Asi parikuita dambudziko rekutama vanoshandemwo madhogodheya nana mukoti varikuita vashoma.

Muzvibhedhlera medu tinowanawo mune pekuwatira pekuti muntu anenge ane chitenda chakakura chekuda kuramba eihloiwa unopuwa pekuata.

Tino kurudzirwa kuziya pa chi bhedhlera che mundaraunda yauno gara wei betserwa nezvi pambureki kuti paunozoita dambudziko rinoda chimbi chimbi usa rashika.

Zvibhedhlera zvedu zvinowanikwawo zvine makamuri ekuemera weida kuhloyiwa ndidhokodheya kana mukoti . Unotombogara pazvihlayo zvavo wozodaidzwa.

Tinokurudzirwa sevantu vanorarama nezviyayiyo kuti ngatidetsereke nezvibhedlera zvedu, nemadhogodheya edu nana mukoti vedu.

Vantu vanokurudzirwa kuti vaende kuzvibhedhlera. Vanobetserwa kana vane zviyaiyo zvinenge zveivanesa mukati mwemuviri mwavo kuti vaone kupona.

Zvibhedhlera zvedu zvikuru nezvidoko zvokurudzirwawo kuva nehutsanana pakurasa zviro zvazvinenge zvashandisa, zvibhedhlera zvizhinji zvine pazvinopishira zviro zveshe zvashanda muchibhedhlera mwo.

Tinokurudzirwa sevabereki kuti tigare tiienda kuzvibhedhlera zvirimuntaraunda teinohloyiwawo kunyazi hatina panotetena asi kugara wakachenjerera kwakanaka.

Zvibhedhlera zvedu zvinowanikwa zveindwa nevantu vakawanda maningi vanozogarira veipanana zvirwere mukamuri yekugarira kuhloiwa nachiremba, zvibhedhlera ngazviwake zviwande.

Tinokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera kana tine hama yedu kana isuwo taane zviyaiyo kuti titange tahloyiwa nadhokodheya kana namukoti.

Zvibhedhlera zvedu zvo wandirwa ne vantu vane zvitenda zvino tapurirwana hino kuno kurudzirwa kuti vanhu ngava ndxoke zvi ndxoko zveku dzivirira.

Kuudza a vechifiki vanokurudzirwa Kuudzwa ruzivo zvinoenderana nezera rawo uye kukurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera kundohloiwa.

Tinosisa kuenda kuchibhedhlera chikuru kuru kana tine zvitenda zvinoda kundoti tivhiiwe tivhuriwe muviri dzedu tidetsereke tipone.

Mitombo yedu yatinoshandiswa patinenge yeidzivirirwa muzvirwere zvakasiyana siyana inodetsera asi vamweni vanozobatwa nezvirwere zvona izvozvo zvemukati memumwiri mawo.

Tinokurudzirawo kuti vantu vave Vane ruzivo pamusana pechitenda chavo veiverenga kuti chitenda chavo chinofamba sei uye chinorapika nenjiranyi kuitira kuti vapone.

Tinokurudzirwa kuti tikazwa muviri wedu usingaite zvakanaka tirumbe kuchibhedhlera tinohloyiwe nemadhokodheya.

Vantu vanokurudzirwa kuti vachinge vaona chitenda chemadziso, vasade kushandise mitombo dzechiantu, ngavaende kunana dhokodheya vakafundira nezvemadziso.

Muzvibhedhlera medu varimwowo vashandi vokwanisa kunyora zviro zvinokombidza uwandu hwevanhu vari kuuya veyirwara nezvitenda zvakasiyana siyana.

Tinoti kune vantu vanenge vane zviyayiyo zvavo zvinenge zveinesa mukati mwemuviri vaverengewo magwaro anoenderana nezviyayiyo zvavonozwa kuitira kuti vabetsereke.

Tinokurudzirwawo kuti kana takaxake mimba dzedu tiende kumadhokodheya, atihloye, nekutarisa pamuchina kuti mwana wedu wakagara zvakanaka here, mundani mo, urikukura zvakanaka here.

Muzvibhehlera medu munowanikwawo madhogodheya eifundisana eitobate chiro chemene-mene chinenge chiri chemabhonzo kufundisana kukombidzana nezvemuviri wemuntu

Vantu vanokurudzirwawo kuti vave vantu vanoona hutano hwavo kuti hapana chinonesa here kuti kuti vaende kunohloyiwa nemuchina pamweni vanenge vane chitenda chemukati memuviri.

Vantu vanenge vanezvitenda zvemarwadzo zvakafanana negomarara, vanomboita mukuwo wokurwadziwa, votomboinda kunogarira kuzvibhedhlela.

Vantu vanokwanisa kubatwa nezvitenda zvemukati mwenyama dzavo kana zvitenda zvemabhonzo, vanokurudzirwa kuenda kuno hloiwa nemadhokodheya kana anachiremba.

Muzvibhedhlera medu matinoenda usati vahloiwa nadhogodheya pane vanotanga vahloya kuti kurumba kwengazi kwakamira sei. Vakaona kwakashata vanombokugarisa vombodzorora vozokuhloyazve.

Muzvidho bhedhlera medu muri kuwanikwawo mine michina dzavandudzika, dzinokwanisa kuhloya muviri weshe wemuntu, nezviri mukati mwake zveitooneka, nechitenda chakhona cheitozikanwa.

Zvitenda zvemarenje, zvitenda zvinobata vantu vakuru vatana. Vanosiso kuuya kuzvibhedhlera vohloyiwa vodetserwa.

Vantu vanorapa muzvibhedhlera kunobanoita zvekurapa zvemukati memuviri memuntu unowana vane zvavanosisa kuteedzera kana vabeura muviri wemuntu muntu angatangee azviverenga asati abheurwa muviri wake.

Tinotenda hurumende irikuramba yeivandudza zveutano yeiti munhu weshe unekodzero yekuenda kundobairwa eitorwa ngazi dzake eiongororwa pachena.

Vanozwa zvitenda zvemukati memuviri vanosiso kuva vanonodoiva nguva nguva nenguva veitora mitombo dzavo dzavanenge vakanzi vatore nemikuvo vakanaka.

Tinokurudzirawo zvibhedhlera zvedu kuti zvive nepanohloiwa zviro zvakafanana ngengazi mumvura inobuda mumwiri tsvina kana zvikarahwa.

Nyika yedu ngaizvitorewo izvionewo zvinoita nyika dzevamweni itorewo michina iri kubanze inohloya muntu unotopinda ari mumwiri mweshe otonderedzwe mwo otowonekwa zviyaiyi.

Munohloiwa zvinenge zvabva mumwiri wemunhu zvakafanana nengazi kana mvura dzemuviri amuhloiwi nemuntu umwe munoto wanikwa mune vantu vakawanda kuti vadetserane.

Muzvibhehlera medu munofanirwa kunge makarongedzwa zvakanaka. Kakurutu muya munohloyiwe ngazi, tsvina yemunhu, mvura dzinobuda muviri kana gararwa.

Vantu vanokwanise kuenda pachibhedhlera vobvunzwa nachiremba zvavanenge veizwa. Zvoonekwa kuti mvura yavo yemuviri ndiyo inoda kuhloyiwa.

Tinobonga hurumende yedu irikuramba yei vandudza zvibhedhlera kunyanyanyanya batiko rinoita nezvekuongorora kana kuhloya zvitenda riri kuwana michina inoenderana nenguwa.

Kune vanowongororawo mapikicha anenge atorwa nemuchina zvemukati emumuiri, vowona kuti mapaphu arikushanda zvakanaka here ,muntu urikufema zvakanaka here .

Zvibhedhlera zvedu zvinowanikwa zvirizvishomani zvinezvikwanisiro kana zvivakwa zvinodedetsera mukuhloya mutenda zvemukati memuyiri make zvakaita sengazi.

Vanamazvikokota vanoita basa rekuhloya zvemukati memwiri memunhu , zvakafanana negarawa, ngazi, mate, tsvina kana mvura vanosisa kuzvidzivirira.

Vantu vanokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera kana vane zviyaiyo zvavanenge vanazvo muzvibhedhlera medu umu vantu vokwanisa kuhloiwa ngazi dzawo garahwa pasina kumboendeswa kuretu nekuemera ngemukuwo wakareba.

Muzvibhedhlera medu vane zvitumbwi zvakasiyana siyana zvavanopa mutenda kuti enda undobudise mvura yemuviri mako kuti tiwane kutsvakurudza chitenda chiri kukunesa mumwiri mako ndechei.

Ikodzero yako kana ukasanzwisisa zvinenge zvabuda mukuhloyiwa kwengazi yako kana gararwa rako kuti ngavapetukirezve kana kuenda kune chimwe chibhehlera.

Ngatidakarirei kuenda kuzvibhehleya kana tine zviyayiyo tikaudzwa ndidhokodheya kuti panoda kutorwa ngazi kana gararwa ngatisarambe zvinodetsera.

...zvibhedhlera medu mune zvokushandisa zvinohloya ngazi kuiona kuti ine chitenda chipi chingava cheikonzeresa kuti muntu ave nechiyaiyo.

Tinoona muzvibhehlera medu muchiiswawo kuti muntu akwanise kuhloyiwa ngazi yake kana garararwa rake kana achinge ane chiyaiyo chake chazwa.

Muzvibhedhlera medu munowanika mune chikamu chinohloya zviro zvakasiyana siyana kuti zviwanikwe kuti chitenda chiripari uye ndechiri.

Vanochengete zvibhedhlera nekushandemwo veisuka ngekumuchenesa, vanosisowo kuva vantu vanopfeka zvidxoko zvekuvavadzivirira kubva kubata zvitenda.

Tirikuona vanamai vanozvitakura nana nevana varibarwa veubetserwa nemasangano akasiyana-siyana pazvitenda zvavo ivo vachidzivirika.

Tinoona muzvibhedhlera medu muchigariwa nevantu vanozive mabasa avo hurumende inozviona kuti madhokodheya ashande mune zvakanaka anoisa mitemo.

Ngatidetserana naanamai vakazvitakura kana kudetserana naanami vane vana vacheche kuti vakwanise kuhanhira zvibhedhlera nemukuwo wavanenge veida kudetserrwa.

Tinokurudzirawo hurumende kuti ivandudze bandiko rinoita nezvekuhloya ,kuti ribatsire vanenge vane mimba ,neavo vanenge vadetserwa kuti vave nezvikwanisiro zvekudetsera madzimai aya.

Zvinodakadza yambo kana zvibhedhlera zvedu zvichiwanikwa zvine michina yechizvino zvino inodetsera pamishando dzemuzvibhedhlera kuti zviende mberi.

Zvibhedhlera zvedu we azvinawo michina yekuhloya vantu vanenge vauya. Tinokumbirawo vanodetsera.

Tinokurudzirawa kuti kana taenda kuzvibhedhlera tisatwa kana dhogodheya ati anoda kutihloya nekutibetsera eishandisa zvijekiseni.

Muzvibhedhlera medu mune zviro zvekushandisa zvakasiyana-siyana. Zvimweni zvakona ngezvesimbi ngazvigadzirwe ngesimbi isinga kasiri kuvora kana kubata ngura.

Muzvibhehlera medu maakuwanikwawo hungwanda-ngwanda hwakasiyana-siyana hunohloya zvitenda zvakasiyana-siyana. Zveitoonekwa apapo apapo dhokodheya otokupa mitombo.

Tinokurudzirwazve kuva vanthu vanenge veiziva zvinodiwa pakuhloyiwa kwatinenge tinako, kuitira kuti kana chibhedlera chati achina zvirozvo tikwanise koo zvitengera.

Muzvibhehlera medu hurumende iri kubata basa gurutu ,kuongorora kuti michina dzirimo dzichiri kushanda zvichienderana nemukuwo wetinawo ere.

Vantu vanoita nezveutano vanokurudzirawo kuti muntu kana achiuya kuzvibhedhlera pabhuyiwa kuti apana zvikwanisiro eikwanisa ane mari odzitengera otoyiwa orapika.

Tine zvakawanda zvinowanikwa kuzvibhedhleya zvimweni zvakona ngezvekutohloya mukati -kati mwemuviri wemuntu kuti paonekwe chitenda chinenge chanesa.

Muzvibhedhleya medu murikuwanikwawo mune mitombo dzakasiyana -siyana nemichina dzakasiyana -siyana dzinodetsera kurapwa nemitenda uye madhokodheya basa ravo reiita nyore.

Muzvibhehlera mwedu murikudetseredzwa ngehurumende yechivandudza mishandiro inoite madhokodheya nanamukoti veivapa michina .

Madhokodheya arikupawo nyunyuto kuhurumende kuti dai vavandudzawo michina nezvekushandisa muzvibhehlera mwavari.

Zvitenda zvawanda. Vana vanokwanisa kubarwa vasingakoni kuhamba, vamweni vanokuvara mirenje vakura. Powanikwa zvichovha zvinokwanisa kupuwa muntu kuti agare eizvichovha eizvihambira.

Vantu vodetsereka muzvibhedhlera ngenyaya yekuti zvibhedhlera zvedu zvoiswawo zviro zvinodetseredza madhogodheya pakutihloya kuti tihloyeke nomazvo.

Vantu vanokurudzirwawo kuende kuzvibhehleya zvinenge zvine zvikwanisiro zvekuvahloya chitenda chavanenge vanacho zvimweni zvibhehleya azvina zvikwanisiro.

Midziyo yedu yechiyungu inowanikwa iri mumhando dzakasiyana siyana, pane midziyo inoshandiswe pakunasira mapirizi kana mitombo dzechiyungu kuitira kuti nyika iwane mitombo.

Zvirikowo zvekuti ukaenda kuchibhehlera ukawona musina zvikwanisiro unokumbira kuti ndokumbirawo kubudiswa kana kuti ndokumbirawo kuendeswa kuchibhehlera chepadera dera

Tinokururdzirwa kuti tisharudze zvibhehlera zvatinoziya kuti zvinezvikwanisiro kuitira kuti tisafira muzbibhehleya zvinozi atina chekubata.

Muzvibhedhlera medu mava kuvandudzwa mweipiva michina inobetseredza. Kuti vantu vavanikwe veihloiwa veirapwa nguva dziripo.

Kune zvinoshandiswa nevantu zvakasiyana siyana mukati mwezvibhedhlera zvimweni zvakhona ndizvo zvinoshandiswa kutorwa muntu kuti muviri wake uri kudziya zvinodikanwa ere.

Zvinoshandiswa muzvibhedhlera zvowanikwa zviri zvishomani hurumende iri kukurudzirwa ipindire zviwanikwe zvibhedhlera kuitira kuti dhokodheya basa rake rivandudzike.

Zvinoshandiswe muzvibhedhlera zvowanda uye zvovandudzwa. Zvibhedhlera zvedu zvinowanikawo zvine michina iyoyo yekutoti vantu votorapwa munyika mwedu, havachakwanisi kuzi ngavaende kubanze kwenyika.

Tine zvatinoshandisawo muzvibhedhlera zvedu zvinotidetseredza pakuhloiwa kwedu uye kuti madhogodheya awane kushanda mune zvakanaka zvisingavanetsi.

Michina yechizvino-zvino inosiso kuchengetedzwa pakanaka. Zhinji yakhona yemuzvibhedhlera isimbi. Dzinofanirwa kugadzirwa ngesimbi dzisingaiti ngura nekuti ngura ngeupenyu hwemunhu azvipindirani.

Tinokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera kundoona kana pazvibhedhlera ipapo pane kodzero yekuti ungarapwa kana pane michina ingakuhloya.

Muzvibhedhlera medu mune zvekushandisa zvakasiyana siyana zvinoite kuti madhokodheya basa ravo rivandudzike uye vadetsereke pakuhloya mundu une chitenda.

Hurumende iri kudetserawo yampho muzvibhedhleramwo yeiunza zviro zvekushandisa zvinoenderana nenguwa kuitira kuti muntu ahloyike ngenguwa adetserwae apone.

Muzvibhedhlera medu michini yechizvino zvino inotamika unotowana munemichina yekudhaya dzisinga chashandi zvekuti muntu hautodetserwi weyi agutsikana.

Muzvibhedhlera mune vantuwo ,vane zviro zvavo, kana mare dzavo, kana mapazi akazvimiririra, anodetsera nekupa michina.

Zvibhehlera zvawandisa mundaraunda zvimweni zvibhehlera ndezve hurumende zvimweni zvibhehlera ndezve munhu wakazvimiririra ndimo maunowana munezvekushandisa zvakanaka.

Muzvibhedhlera zvirimumataundi ndizvo zvega zvinenge zvine midziyo inohloya vantu, tinokurudzira kutiwo mumabuya mwedu muiswewo midziyo muzvibhedhlera mwedu.

Tinokurudzirwa kuti taenda kuzvibhedhlera tiongororevo zviro zvinenge zveishandiswa ndidhogodheya. Kuti hachizi kushandisirwa pane umweni ere chikangouya pauri chisizi kugezwa.

Muntu anenge aenda kuchibhedhlera anosiso kudetserwa ngezvikwanisiro zvinenge zvirimo asi pane mikuwo yekuti pachibhedhlera apana. Zvimweni zvacho zvinowanikwa munotengeswa mitombo.

Muzvibhedhlera munowanikwa mune naiti dzemando nemando madhokodheya anotoziya kuti mutombo uyu unoda naiti yakadini uye inoshanda zvakanaka ere.

Pane zvinowanikwa muzvibhedhlera zvisisofanirwi kushaikwamo zvinoite kuti muntu ahloyike ngenguwa, adetserwe ngemadhogodheya nanamukoti.

Muzvibhedhlera medu munowanikwa mune zvekushandisa zvinoita kuti mutenda adetseredzwe pamarwadzo anengeeyizwa kunyazi anenge eyi hloyiwa nachiremba.

Zvibhedhlera zvedu zvinowanikwa zveida kudetsera vana mukoti nemadhokodheya kuti vasabata muntu ngenyara dzavo vanofanirwa kupfeka zvid'oko zvekudzivirira nyara dzavo.

Muzvibhedhleya mwedu munowanikwawo mune mekurasira zviro zvinenge zvashanda zvimweni zvacho zvikwehle zvimweni zvacho ngezvesombi asi zvese izvi zvinoitirwa kuti muve neutsanana.

Chibhedhlera chiwane kushande zvakanaka chinosisa kunge chine zviro zvinodetseredza vana dhokodheya naana mukhoti pamabasa avo.

Mitombo yedu yechiyungu imweni inouya iri muzvitumbu, zvekuti inode naiti kuikweya,,yeizodazve naiti kuiisa mukati mwemuiri mwemunhu ichipinda nemutsinga.

Mitombo yedu yechiyungu, inodetsera kurapa vanenge vane zviyaiyo zvavo zvavauya nazvo kunadhokodheya kana mukoti, vohloiwa ngemichina.

Mitombo dzedu dzechiyungu imweni mitombo yakaite mvura inenge yeida kudetseredza munhu une chitenda kuti awane simba, apo anenge auya akarukutika.

Tinokurudzirwawo kuva vantu, vanokwanisa kuerenga mitombo dzavanenge vapuhwa kuzvibhedhlera kuti vakwanise kuziva kuti yakambogadzirwa sei, haina zvainokwanisa ere kuvakuvadza.

Mitombo yedu inobve kuretu kwainogadzirwa imweni inonasirwa yeitozi munyika mayo aishandi asi kunyika dzimweni yotoendeswa ndiyo mitombo yakashata iyoyo.

Tinodawo nyika yedu kuti ive nepanogadzirwa mitombo dzechiyungu kuti dzisangobva kubanze kwenyika asi tidziwanewo dzeigadzirwa muno.

Vantu vanokurudzirwa kuva vanotore mitombo yavo mazuwa eshe kana vachinga vanzi mitombo iyi inotorwa mazuwa eshe vachishandisa mukuwo umwechete kuti mutombo idzi dziwane kushanda.

Tine mitombo yechiyungu yakanasirwa nomazvo. Inobetsera pakuhloya murwere kuti avane kupona, kana avanikwa anechitenda chake.

Mitombo yechiyungu youya iri mumandu dzakasiyana siyana dzimweni dzakona ndedzekumwa wepuwa chipimo chinenge chakabhuiwa.

Kune mitombo unopuwa vandu vane zvino, zviyaiyo zvekuti vangarwa chimwe chindu vanobude mapundu. Vamweni vakanaiwa vanobude mapundu kune mapilizi ekuadetsera.

Tiri kukurudzirwa kuti tione zvinenge zveinesa vana vedu pakukura ,pane zveutano hwavo, tikwanise kunovatengera mitombo inoenderana nezera ravo.

Mitombo yedu yechirungu imweni inosisa kumwiwa nemuntu anenge audzwa chipimo chakona unogona kutotenga mutombo wacho une chiro chekutoti unopima weimwa uri kanyi.

Mitombo yechiyungu inonesa kunasira. Munyika medu muno amusati mava nevantu vanogadzira mitombo yechiyungu. Tinokurudzira hurumende inasirewo kuti zvive zvinonasirwawo muno.

Mitombo yedu yechiyungu ,yakanaka maningi nekuti inopuwa ngechipimo, ngemazuva ekuyishandisa. Kune mitombo yekuti kana wayitanga unofanirwa kuinwa kusvika yapera.

Tinokurudzirwa kuti kana tine chiyaiyo chatinenge teizwa chirichedenda remusoro. Kana kurwadziva kweimweni nyama veida kuti inyaradzwe enda unotenga mitombo yechiyungu.

Tinobonga vari kunasira mitombo yechiyungu iri kubetsera yamho karetu vana nevatana vaingofa ngeku tama mitombo yeku betsera pazvi yayiyo.

Mitombo yemapilizi vamweni vavakuyitora nenjira dzakasiyana siyana pakuitengesa, vanopinda nayo munyika muno zvisiri pamutemo ngavasungwe.

Tinokurudzirwa kutora mitombo dzechiungu kana tichinge tahloyiwa nadhokodheya kana namukoti. Tobuirwa mashandisiro ayinoda kunoyitwa tirikanyi.

Mitombo yedu yechiyungu inosisa kutorwa ngemuntu unenge aenda kuchibhedhlera akahloiwa nadhokotera kana namukoti onyorerwa pashi oudzwa kuti zvinoshandiswa sei.

Mitombo yechiyungu, imweni inodetsera kuti muntu anenge asina kakugadzikana, apedze kurya chikhafu, akwanise kuitora, otopona semuntu asina zvitenda.

Vantu vanotengese mitombo yechiyungu vasina mapepa kana kuti vasina zvitoro ngavabatwe vasungwe varikushaisha hutano hwavantu.

Mitombo yechiyungu inodetsera muntu weshe anenge eida kuitora. Inokwaniswa kuwanikwa muzvibhedhlera kana kuwanikwa muzvitoro zvinotengeswa mitombo.

Tinokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera kwedu, kana tichinge tine zviyaiyo zvatinazvo, kuitira kuti tipuwe mitombo wechiyungu, unoenderana nechiyaiyo chatinenge tabatwa.

Mitombo yedu yechiyungu inouya yakasiyana-siyana. Pane mitombo inopuhwa vantu zvichienderana nemazera avo uye nechitenda chanenge ahloyewa akaonekwa anacho.

Mitombo yechirungu imweni yakona Inosisa kupuwa muntu anenge ahloiwa pamuchina madhokodheya kana mukoti.

Mitombo yedu irikubve kubanze, zvinova zvinotitambudza kuti tine mitombo yechianhu inokwanisawo kugadzira mitombo yechiyungu. Ngazvivandudzwe vana vedu vasherekete tivevo nemitombo dzechiyungu.

Mutombo yechi zvino zvino imweni ino wedzere simba imweni inoite kuwedzere ropa mitombo dzaka siyana siyana dziri kudetsera ku vandudza utano we muntu.

Mitombo inonasire ganda inowanikwa iriyo kuchiyungu yekutoti muntu kana akaita munyaviri unokwanisa kudzora otokwanisa kutopona.

Tinokurudzirwa kuziyawo mitombo inokwanisa kunotengwa kuzvibhedhleya usina kuhloyiwa nadhokoteya yakafanana nemitombo inonyaradza marwadzo emusoro kana ebesha .

Mitombo dzechirungu inosisa kushandiswa nomazvo muntu akapihwa mitombo kuzvibhedhlera aenda kanyi ngaichengetedze pakanaka pasingahanurwi ngeana.

Mitombo yedu yechirungu imweni yakona unotoenda weizya kuti ndoda mutombo wakati usina kuhloiwa wototenga wotomwa wotopona.

Vantu vanorwara nezvitenda zvekuti vakarya havakwanisi kuzogadzikana kana kugara zvakanaka vanokwanisa kunotenga mutombo wechiyungu unoita kuti zvavarya zvigadzikane mumwiri mwavo.

Mitombo dzedu dzechiyungu dzimweni dzinouya dzinemazita akasiyana siyana asi dzeidetsera denda rimwe chetero ngatiende kunohloyiwa kuzvibhedhlera tisati tashandisa mitombo.

Mitombo yedu yechiyungu inodetsera vantu kuti vakwanise kupona muzviyaiyo zvavanenge vainazvo. Muntu ngaanohloyiwa apuhwe mutombo unoenderana nechiyaiyo chake.

Mitombo yechirungu inodetsera mazera ose muntu achinge arwadziwa nechitenda ngaende andohloiwa.

Mitombo yedu yechiyungu inovandudzwa yoshandiswa zvakasiyana siyana mukati mendaramo mevantu. Vamweni vanoinoshandisa kuti mumba muntuwirire musantuwa.

Panewo zvi mwiwa zvatinomwa zvinoto shanda se mitombo ino dzivirira zvirwere zvinga batwa ne muntu anenge eyi rarama.

Tinoti zvikora ngazviwande zvinoita nezvekufundo dzemitombo kuitira kuti nyika yedu inasirewo mitombo dzayo isadhurirwa ngekutenga kubanze.

Mapiritsi imhando yemitombo inowanikwa zvakasiyana siyana muchiyungu tinokurudzirwa kuti titore mutombo idzi tabva kunohloiwa kuzvibhedhlera.

Tiri kukurudzirwa kuti kana tazwa chiyaiyo chingaa chikuru kana chidodori ngatiende kuzvibhedhlera tinotanga tahloiwa tisati tadzirapa ngemitombo yechirungu kundotenga peshe peshe.

Mitombo yedu yechiyungu inoshanda nekukasika kana muntu akaitora nemazvo nemukuwo waanenge abhuyirwa kuti ayitore asarekera kana anzi anofanirwa kuupedza.

Muzvibhedhlera mwedu mowanikwa mweitamika mitombo yechiyungu. Vantu vanoenda vandohloiwa ndidhogodheya, vobhuirwa ku mitombo kuti mitombo atina, vopetuka kanyi vakanyarara.

Mitombo yedu yechiyungu inopuwe muntu anenge ane chiyayiyo vantu vanokurudzirwa kusatenga mitombo yavanenge vangozwa kuda vatanga vahloyiwa.

Mitombo yechiyungu imweni yakona inoshandiswa kufafaidza panorwadza kungava pazvino batana nyama.

Madhogodheya anohloya muntu anenge auya kuchibhedhlera anechiyaiyo, ozomunyorera maphilizi ekushandisa.

Tinokudzirwa kuti tishandise mitombo yechiyungu asi risati tadzishandisa tinozi ngatiende kuzvibhehlera kunohloiwa.

Kune mitombo yechiyungu yakanasirirwawo kuti avo vanenge vavaneganda ravo risina kuema zvakanaka rinasirwe ngemitombo iyoyo. Muntu unoyipuwa ahloyiwa nadhokodheya.

Tinokurudzirwa kuti kana tichinge tine mitombo yechiyungu, yatirikutora ticherechedze kuti pane chirikushanduka ere pazviyaiyo zvedu. Kana zvisingashanduki, topetuka kuzvibhedhlera.

Vantu vanokurudzirwa kuenda kuzvibhehleya apo vanga vahwa zviyayiyo zvavo nokuti kuzvibhehleya kwakuwanikawo mitombo yakasiyana siyana inorapawo zviyayiyo zvakasiyana siyana.

Mitombo yedu yechizvino zvino inowanikwa iri mumbando dzakasiyana siyana kuti uziye kuti mutombo uyu unoshandei enda kuchibhedhleya unodetserwa nemadhokodheya.

Vanamai vakakosha zvikuru ndivo vanonyanya kuziva nezvemutombo yechiyungu yavanosisa kupa vana vavo nekupawo zvinemukuwo nechipimo chakanaka.

Muntu ngaafarire kuenda kuzvibhedhlera kana aita zvitenda zvingawa zvemadziso kana zvenzee hazvidi kurera zvinoda kurumba nazvo wodetserwa.

Mitombo ye chiyungu mizhinji yakona inonaka kana iri yekumwa ye mapilizi inorwadza ngekuti mamweni ano wawa muntu anonesa kumedza.

Tinotenda hurumende yedu iri kotenga mitombo dzakasiyana-siyana. Dzinoenderana nematenda akurumbira munyika muno kuti vantu vabetserwe.

Tinokurudzirwa kuenda kuzvibhedhleya kunadhogodheya kana mukoti kuti vakuhloye usati wamwa mutombo waunenge weifunga kuti unodetsera.

Mitombo yechi zvino zvino ino kurudzirwa ku mwiwa ne muntu unoziya chipimo chakona uye kuti uno imwa kusvika pakadini.

Hurumende irikuramba rumba zvemene kuti ikwanise vantu mitombo yechiyungu muzvibhedhlera kuitira kuti vantu vasaneseka ngekuhamba mimango veitsvaka mitombo muzvitoro.

Muzvibhedhleya medu munowanikwawo mune mitombo inopuhwa kunyaradza marwadzo muntu anenge auya nechitenda chake dhokodheya vasati vaguma unokwanisa kudetserwa ngemitombo iyoyo.

Mitombo dzedu dzechiyungu dziri kuvandudzwa dzeitira kuti dzikaisire kudetsera muntu anenge anechitenda uye pakudzishandisa dzive nyore dzisanesa nevasingakoni kuerenga.

Mitombo yedu yechiyungu inovanikwa yeivandudzwa yeiiswa muzvibhoryera zvikuru nezvidoko. Zveienderana nehomwe yako kuti unokwanisa kutenga chiri.

Tinokurudzirwawo sevantu vanogara mundaraunda inezvitoro zvinotengewa mitombo yechiyungu kuti tipote teiyendeyo teinodetserwa tiwane kupona.

Vanthu vakawanda vorware masoro avo asi chekuita chotamika hama dzinogone kutoreekere munthu einzerereke nenyika tinokurudzira kuti vanthu ngavaendeswe kuzvibhedhlera.

Kune zvirwere zvinowanikwa kuvana vadodori zvinoda kudzivirirwa nguwa ngenguwa vabereki vanosisa kuziva kuti mwana wavo asvika here nguva yekudzivirirwa chitenda.

Tine vana vadodori vanochengetedzwa nehurumende, ichivakurudzira vabereki vacho kuti kana mwana asvika pamukuwo wekunodzivirirwa chitenda chakanzi chinodzivirirwa ,ngaendeswe anobayirwa.

Mitombo yedu yechiyungu iri kushaishwa nevantu vanenge veingoda kupa ana adori dori anenge adziya muiri iye asingaendi kunohloyesa mwana wake.

Vantu vane vana vadoodori vanosiso kuziya kana pane zvirongwa zvinenge zviriyo muntaraunda, zvekuti vana ava vadzivirirwe kubva kuzvitenda, vaendewopo.

Tino kurudzirwawo kubatana nemabazi anenge akazviemera ega anenge eida kubetsera nezveruzivo rokupa vana kuti vadzivirirwe tikurudzirane hutano hwedu hunake.

Kune mashangano akazvimiririra ega akazvipira kuona nezveutano hwemwana mudodori achangobva mukubarwa kusvikira ati samukei kuti akwanise kurapiwe mahala.

Vana vadodori vanewo mapazi anovaemerera pahutano hwawo eivadetsera pakuvapa chikafu chekurya mitombo pachena.

Vana vedu vadodori, vanodawo kurumbidzwa. Zvinosise kuti mwana pa anenge akunda, ngapiwewo chinokombedza kuti wakakunda chakafanana nemukombe.

Vana vadodori vanowanikwa vari munjodzi dzekubatwa ngezvitenda zveshe-zveshe. Hino kunozi ngavadzivirirwe, zvitendazvo zvisati zvavabata.

Kune zvitenda zvinokwanisa kubatwavo pavana vedu vadiki. Zvinokurudzirwa kuti tikaona zvitenda zvaita toenda kuchibhedhlera mwana obetsereka.

Kudzivirirwa kwezvirwere kwakambainaka ngekuti muntu weshe anenge ava nemasoja mumuviri anenge akagadzirira kurwisa chitenda chinenge chazi chaveko.

Vana vadodori vamweni vanozotouya kuzvibhedhlera vatopera ngechitenda vabereki vakangogara navo veita zvavanoita veiti kuroiwa mwana akarwara ngatirumbe kuchibhedhlera.

Vana vadodori, vakazi nehurumende, vakwanise kudzidza pachena, uye kudzivirirwa pachena kuzvitenda zvinenge zviriyo.

Vana vadoridori varikukurudzirwa kuti vahloyiwe mukuwo nemukuwo, veienda kunodzivirirwa zvitenda zvakatarwa ngehurumende kuti zvidzivirirwe pachena.

Vana vadodori vanosiso-kuramba veihloiwa vari kuzvibhedhlera ,apana mwana unodzorerwa kanyi kana auya eida kudetserwa mubereki wake asina mari.

Kune masango akazviemera ega anodetsera hurumende panezveutano hwemwana kuti akwanise kudziviririka awane kukura akagwinya.

Vana vadodori vari munjodzi yeku batwa ne zvitenda zvaka siyana siyana tino bonga hurumende ino ramba yakava tsigira yei vapa kuti va hloyiwe pachena.

Tinoyenda vehurumende vanoramba veivandudza bandiko reutano vanovaka zvikamu zvinongoenda vana Vega nokuti vana havafaniri kusangana nevasharuka vanozotora zvitenda zvevasharuka.

Ngatikurudzire anamai vanenge vakazvitakura nana Mai vanenge vane zvichechena. Kuti vakoshese mazuwa ekunohloiwa kudetseredza utano hwavo.

Kuzvibhedhlera kwedu kune vantu vanoshanda mishando yakasiyana siyana asi vari madhokodheya. Muntu ane chiyaiyo chake ngaaende kuna dhokodheya akafundira chiyaiyo chaanozwa.

Vantu vanokurudzirwa kuenda kunohloiwa kuzvibhedhleya. Kana vane zviyaiyo zvavanenge vazwa vasagare kumhatso zviyaiyo zveikura.

Vantu vanoenda kunofunda kuzvikora zvepadera nezveutano vanoiswa mumabandiko akasiyana siyana zveienderana nemuntu zvaanoda kufunda uye kuti unozode kudetsera mutenda sei.

Muzvibhedhlera mwedu vantu vanofundire mabasa akasiyana siyana ekuti vakwanise kudetsera mutenda unenge auya pachibhedhlera iyoyo zvichienderana nefundo yakatora.

Muzvibhedhlera vantu vanofundira mabasa akasiyana siyana vari madhokodheya pane vanofundira kuti vakwanise kudetsera machechani chete.

Pane vantu vanoshandawo muzvibhehlera vanongoshanda basa rekuhloya uye zvinenge zvauyiswa kwavari kushandisa muchina yechizvinozvino vachzviita nemazvo

Muzvibhedhlera mwedu tinowanawonmune vantu vanoshanda mabasa akasiyana siyana veibvawo kuzvikora zvepadera dera kuti vadetsere vanenge vane zviyaiyo vauya kuzvibhedhlera .

Tinokurudzirwa kuti tiende ne zviyayiyo zvedu ku zvibhedhlera kune madhokota akato fundira kuyayiya chiyayiyo chimwe na chimwe apana chiyayiyo chisinga rapiki.

Mudendera munevantu vakafundirawo basa rekuyayiya zvinetso zvevandu veivaudzawo kuti ramangwana richakajeka vano fanirwa kushanda nesimba.

Tine vanoshanda kuvhiye vantu vantu vo avavo madhokodheya asibasa rawo ndere kudetsera vantu nezvitenda zvemukati memuwiri

Tinokurudzirwa kukurudzira vana vedu kuti vazive nezveutano vaendevo kuzvikora vanofunda nezveutano. Kuti vanobetsera muzvibhedhlera vavande.

Vantu vakasiyana siyana mukati mwendaraunda vene mabasa akasiyana siyana vamweni vanotoenda kunofundira kuti vakwanise kudetsera vantu kuti nyama dziregedzeke.

Muzvibhedhlera medu umomo munowanikwa mune madhogodheya akawanda, asi umwe naumwe unodziemera nezvaakafundira kuchikora chepadera-dera.

Vantu vanoende kuzvibhedhlera vane zvitenda zvakasiyana siyana vamweni vane hutenda hunotode kungoreketa nhonha dzavo votopona

Muzvibhehlera umu tinotoonawo vantu vakafundira zvibalo vanotoshanda kuti chibhehlera chinge chine mare dzinooneka kuti dzirikushande chiinyi.

Ngative nevantu vanobva kubato rehurumende nerehutano vanombohambira zvitoro zvinotengesa mitombo veizviongorora kuti zvichiri kuteedzera mitemo ere.

Vanotengesawo mitombo yechiyungu vanobeura zvitoro zvavo. Vanokurudzirwa kuti pavanenge veibeura zvitoro zvavo ngavaise zvikwambureki vanthu vaziye.

Vanotengese mitombo muzvitoro zvinotengeswa mitombo vanokurudzirwa kuti varonge mitombo dzavo zvakanaka kuitira kuti vasazovhiringidza kana kunonosa vanenge vauya kuzodetserwa veitsvaka.

Tinotenda vane zvikwanisiro ngemare dzavo varikukwanisa kutibeurira zvitoro zvinotengesa mitombo pasinde nenharaunda dzedu kuti tidetsereke pasina muhambo mukuru.

Vantu vanoshanda munotengeswe mitombo vanosiso kumira pachokwadi vasatengesera mitombo dzisingabvumirwi kutengesera munhu asina kuhloyiwa ngavamupetudze kuchibhedlera

Vanotengese mitombo vanosisiravo kuva vantu vanovhura nguva dzeshe. kuitira kuti muntu anenge atikabezwa ngeusiku ngechitenda chake eida mitombo abetsereke.

Toro zvinotengese mishonga zvinosisowo kuva nemukuwo wekubeurwa kuti vabeure nguwa dzeshe kuitira kuti vanenge veida kudetserwa ngeusiku vawane kudetsereka.

Tinokurudzirwa kuti kana tuchinge tatama mitombo kunanadhogodheya nana chiremba kuzvibhedhlera zvawo tisaende kanyi ngatinotsvaka mitombo iyi kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Mitombo yedu yechiyungu inowanika eitengeswawo muzvitoro zvinenge zvine vantu vakafundira basa irooro, yekuzodetsera vanenge vauya nezvipepa zvakanyorwa mitombo.

Hutano hwedu hwakanaka maningi , zvinokurudzirwaa kuti muntu ayende kundohloyiwa asati aenda kunotengeswe mitombo, kungonotenga asina chaakanyorerwaa.

Muzvibhedhkera medu munowanikwawo mune chikamu chinotengese mitombo, mumitombo umu munosanganisirawo mikaka yevana inopuwa kana mai vasiri kusisa zvakakwana.

Vanotengesa mitombo ngavasangotengesera muntu weshe weshe asina kumboenda kuzvibhedhleya kunohloyiwa, izvo zvinopa dambudziko rekuti chitenda chinongotokura muntu eingonotenga mitombo asati ahloyiwa.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zviri kukurudzirwa kuti zvibeure mukuwo weshe kuitira kuti vayani vanotikabezwa ngeusiku vadetsererwe.

Muzvitoyo zvinotengeswe mitombo yedu , munokurudzirwawo kuva makashambidzika uye makarongeka kuti mutombo dzioneke panemukuwo .Muntu asaemera nguva yakareba .

Vantu vanokurudzirwa kuti kana vakaona zvimatende zvevanoita nezvehutano zvirimwo munharaunda ngavaende vanohloiwa kuitira kuti vantu vakwanise kudetsereka pachena.

Hutenda hwedu hunofanirwa kuzikanwa nemuntu waunenge weigara naye iye unofanirwa kuendawo kunoziiswa kana kupuwa ruziwo kuti okuchengetedza sei kuti mudetserane.

Tinokurudzirwa kuti tiende kunenge kweyiitwa mihlangano inoita nezveutano, kuti tisarasikirwa ngeruzivo rwekuzvidziwirira kubva kuzvitenda.

Munharaudza mwedu vezveutano vanombopotawo veipinda , veihamba veibhuira vantu nezveutano ngezvechitenda chinenge chabuda pamukuwo uwowo veidetsera vantu neruzivo .

Tino kurudzirwa kuva vandu vano enda kunenge kwakokerwa kuti kuri kutaurwa pamusuro pezvehwu hutano kuti tigarewo tine ruzivo rwunoenderana ne mukowo.

Kuvaneutano chintu chinodiwa munyika medu. Vantu vanokurudzirwa kufundiswa nezvekushambidzika kwenyara, vachishandisa mvura yakachena.

Vezvehutano, vanomboite mihlangano nevantu vemundarawunda, veyichivazivisa nezvechitenda chinenge chasimuka , kuti vantu vawane ruziwo kana kuti vadzivirirwe.

Muzvibhedhlera medu, vanombobuda veyihamba vanadhokodheya nanamukoti, veyibudza vanhu kana kuvapa chenjedzo yezvitenda zvinenge zvapo.

Vezveutano vanotombosongana nentaraunda veiifundisa kuti vantu vangachengetedza hutano hwavo sei uye vantu varekere zveuchapa.

Upenyu hwedu hwakakosha maningi hupenyu hutano panoungana vamwe endepo undozwa zvinenge zviripo ngekuti unodarikwa ngezviro zvinokudetsera.

Tinokurudzirwawo kuenda kunenge kune mihlangano yadaidzirwa nehurumende kana nevezveutano kuti tikwanise kuva vantu vaneruzivo.

Vantu vanosisa kuva vanoendawo kunenge kwazi vantu ngavauye vaudzwe kana kupuwa ruzivo rezveutano kana zvitenda zvinenge zvanyuka.

Panounganidzwa vantu nevezeutano vantu vendaraunda ngavaende neuwandu hwavo kuti vapuwe ruzivo vawane kudetsereka.

Vantu vanodaidzwa ngevehutano kuti vawungane vabhiirwe mashoko anenge ariyo kubazi rezveutano kuti vadetsereke.

Vantu vezveutano vanombopota veipinda muntaraunda veireketa nevantu veivaudza ngezvechitenda chinenge chasimuka pamukuwo uwowo.

Vantu vakawanda vanosisa kubatana nehurumende muzvirongwa zvayo zvekuda kudetsera nezvehutano painounganidza vantu vanhu ngavaende vanoyaiya.

Vana vechidiki vanosisa kufundiswawo nezvenhengo dzemuviri wavo kunyanyanyanya ndombi kuti dzidziviswe nhengo dzemuviri dzisingabatwi ngemunhurume musizi kuwirirana.

Vakomana nevasikani vanosisa kufundiswa fundiso dzinoenderana nezvemhengo dzemuviri mavo nezvinokwanisa kushaishika veikura.

Tinokurudzirwawo kuti teikura tirambe teisangana nevamweni kuitira kuti tive neruzivo rwezviri kuitika mukati mentaraunda mwedu tisangogara tiri tega tinorasikirwa neruzivo.

Tinoda kudetserwawo pakutaurira vana vedu varimuntaraunda ngendaya yezvepamuviri pavo uye nezvedzidzo zvepabonde nezvekurera mhuri.

Zvinokurudzirwa kuti majaha afundiswe nezvepabonde kana kuvapawo ruziwo rezvezvirwere zvepabonde nezvekuudzwa kudzivirira kana vasingadi kuitisa mukadzi ndani.

Vezveutano varikufundisa vana sikana kuti vakwanise kuva nezviro zvavanonasira vemene kana vaenda kunguva. Kuti vabetsereke vasazotama ngekuti zvimweni zvinoshandiswa kuitenga zvinodhura.

Vantu vokurudzirwa kuziviswa vava vavo kana kubaendesa kune vane ruzivo vofundiswa ngezvemwiri dzavo nezvepabonde uye nezvekuronga mhuri.

Vanoita nezvekurumba rumba kana kukabe bhora vari kukurudzirwa kuti vashandise zvinofanirwa kushandiswa kana vachinge vakuvara veiita mitambo dzawo.

Vanoita zvemutambo vanewo zvinovadetsera kana vachinge wakuvara, vakuzvuka pavanenge veitamba mitambo dzavo, vanodetsereka voenderera mberi nekutamba mitambo.

Tino kurudzirwa irwa kuti teiita zvemitambo teitotamba mitambo tinge tine ushamwari ngemvura teiramba teimwa ngekuti tinobhahla teibuda mvura mumuviri inoda kudzorerwa.

Vanotamba mitambo vanokurudzirwa kutenga zviro zvinovhloya varikanya veizviningira kuti ropa rawo richiri kuhamba zvakanaka here.

Tirikukurudzirwa kuti kana tiri vanhu vanoite zvemutambo, zvekutamba bhora, kana kuxaka bhora remaoko tinofanira kuramba teigwinyisa miviri yedu.

Muzvibhedhlera medu munorapiwawo vantu Vanenge vauya nezviyaiyo zvawo Avo vanenge vari vantu Vanotamba mitambo dzakasiyana siyana vanotodetserwa votopona.

Vanthu vanokurudzirwa kuti kana veita zvemitambo vagare vane mitombo dzavo dzavanosisa kushandisa kana vazwa marwadzo kana kuti vakuwara.

Vanoita nezvemitambo vane zvekushandisawo zvakawanda kuitira kuti apo pavanenge veitamba mitambo vakawanana nenjodzi vantu varumbe rumbe veiva detsera vasati vaenda navo kuzvibhedhlera.

Vanoite mitambo yakasiyana siyana vari munjodzi yekukuwara hino hurumende inokurudzira kuti pese panoitwe zvemitambo vezveutano ngavange varipo.

Vanoite nezvemitambo vaane mukana wakakura wekukuwara mabhonzo. Vanokurudzirwa kuti kana izvi zvaitika vaendeswe kuchibhedhlera.

Vanoita zvemitombo yakasiyana siyana vanokurudzirwa kuti vamikire mangwanani ega ega vatasamure nyama dzavo vasada kuzvigwinyisa ngekumwe mitombo dzisingabvumirwi.

Madhogodheya akazviona zvakavandudzika kudetsera muntu arikanyi kwake varipazvivhiti vhiti iyena muntu eishqndisawo midziyo yechizvino zvino.

Tinokurudzirwa kuti kana taendavo kuzvibhehlera tisarudzevo zvibhehlera zvine michina yechizvino zvino ine madhokodheya aunokwanisa kutora nhamba dzavo vozotaura navo murikanyi pazvivhiti vhiti.

Tinokurudzirwa kupota tirikumhatso kwedu teizvihloya teinongira nezvehutano hwedu. Kuitira kuti tigare takangwarira zvitenda zvingatibata zvisakura tichiri kumhatso.

Mazuva ano zvinhu zvavandudzika, muntu unotokwanisa kutoenda pambozharunhare rwake otsvaka ruzivo maenderano nechitenda chaari kuzwa unotochibhuirwa. Otobhuirwa ngemazano ekuita.

Vantu vanokurudzirwawo kuti vashandise zvechizvino-zvino pakudzirapa vari mukanyi mawo, veitaura nadhokodheya ari kwaari, ivo vari pamuzi pavo.

Tinoona muzvibhedhleya medu, muri kukurudzirwa kuti munhu une zvikwanisiro hake, ngemare yake, ngaatengewo zviro zvinoshandiswa nemadhokodheya, agare nazvo kanyi, eizvihloya.

Kudetseredzwa kwekuvandudzwa kweutano kwowanikwa hurumende yeiisa michina yechizvino zvino inoite kuti dhokodheya asaneseka yoisa zvindege zvinounza mitombo kuzvipatara.

Tinokurudzirwawo nana chiremba edu kutenga zvekushandisa tiri kumhatso zvinotarise kuti ndanemimba ere ropa rangu riri kuhamba zvakanaka ere shuga ichakamira zvakanaka ere zvinodetsera.

Vantu vanokurudzirwawo kuziva kuti mashakani embuti anoshanda kudetsera muntu anenge anechiyayo asi vanosisa kuva neruzivo rwekuti mbiti dzipi dzinodetsera.

Mitombo yechivantu zhinji dzakona dzinoshandisa mashakani vamweni vano matwa vamweni vano maomesa vomaisa mumvura muntu otomwa semutombo.

Hurukuro dziriyo dzirikuitwa pamusoro pemitombo dzedu dzechiantu kuti dzovandudzwa sei kuti dzidetsere nyika yeshe.

Tinotenda asharuka edu achirimwo munharaunda, ari kuti detsera ngemitombo dzechianhu, kuti tine zviyayiyo zvedu zvisingadi kurumba kuzvibhedhlera, tiwane kupona teyidetsereka pasina muduso wakakura.

Vanthu vanokurudzirwa kuva neruzivo rwemitombo yechivanhu dzavanenge veishandisa kuti vasangonakirwa ngekukuma mashakani veisa mumvura veitomwa veiti tinopona.

Tinokurudzirwa kusimawo mitombo dzatinoziya dzinodetsera zvitenda zvidodori pamizi pedu, kutiyira kuti tidetsereke semburi inenge inevana vadodori.

Magomboti edu anotidetsera, apo tinge taita zviyaiyo zvidodori ,zvisingadi kurumba kuzvibhedhlera ,kuna anadhokodheya vanamukoti, todzirapa tiri pamuzi.

Mitombo yechiantu yotoiswawo muzvibhodhleya zvakashanda kudhaya tinokurudzirawo kuti antu ngavanyorewo mazita emitombo veisa pazvibhodhlera zvakona.

Tinokurudzirwawo kuziva nezvemitombo yechianhu iri munharaunda medu kuitira kuti kana tichinge tava nezviyaiyo tikwanise kuzvirapa teishandisa mitombo.

Vantu vokurudzirwawo kuti pamatso pavo patova nebindu remitombo yechiantu yavanosima meiziya kuti inoshandeyi kuti kuti vatowanawo pundutso yemurarama .

Vantu vanokurudzirwawo kuti vaenderere mberi nekuvandudza mitombo dzavo dzechivantu kuti dzidetsere pakurapa matenda anesa vanamukoti.

Mitombo yechivantu yavandudzwa ikaiswa muzvibhohlora zvinoningirika yeinyorwawo ngechirungu kuti vantu vanoda kuerenga vaerenge vadetsereke.

Mitombo yechianhu yakanasisirwa kuti ive inoshandira vantu veshe vanenge vane zvitenda asi vantu ngavaziye chipimo chekushandisa.

Mitombo yedu yechiantu inoshandiswawo mune zvakasiyana siyana , imweni inoshandiswa kuti irape muntu unenge anechitenda imweni inoshandiswa kudzinga zvinenge zveishaishira muntu muupenyu hwake.

Mitombo dzedu dzechianhu dzavakuvandudzwa, kuiswa muzvibhodhlera, zvinoningirika, dzeiewedzedzerwawo zvishomani zvingada kuwedzerwa naanamazvikokota.

Mitombo inoshandiswea nan'anga dzedu yakawanda maningi. Inotode kuti vantu vanyore mabhuku emazina awo kuitira kuti ntaka iende mberi.

Mitombo yedu yechianhu wowandidzawo yova nezvinyorwa yotokwaniswa kuiswa muzvigubhu zvakatonyorwawo mazina echirungu yotoshandiswawo pasi reshe yeidetsera.

Mitombo yechinyakare yakavandudzwawo kuti idetsere vantu vanezviyenda , vantu vokwanisa kumwa ine chipimo.

Mitombo yedu yechiantu amweni anoshandisa dzinde vanonodzichera, vodziomesa, vodzitwa dzoita bukuta vokwanise kuisa mubota muntu otopona.

Mitombo yedu yechiantu kunyanya nyanya mutombo unozi gavakava, waite mukurumbira pashi peshe .Wonasira zviro zvakawanda ,kana kuiswa mumitombo dzimweni kuti vantu vapone.

Mitombo yechiantu yotokwanisavo kugadzira mitombo yechiyungu. Vantu veitoshandisa veitobetsereka nemitombo yedu yechinyakare.

Mitombo yedu yechiantu inoshanda munzira dzakasiyana-siyana. Vamweni vanoshandisa vana vanobarwa ngemuti uwowo voto chwanya-chwanya voise mumvura, muntu otopona.

Mitombo dzedu dzowanikwa dzeiiswawo padande mutande. Tinotoona ukada kutsvaka mutombo wako weunoziya yechiantu unotoubhuyirwa kuti unoshandei, unoshanda sei, unorapa chiini.

Vanoite nezvemitombo yechiantu vanokurudzirwawo kuziya mazita ayo echiyungu kuti zvidetsereke pakunasira kwemitombo yechiyungu kuitira kuti vantu vadetserwe nezvinobva muntaraunda mavo.

Vanoona nezvekurapa, veishandisa mitombo yechianhu, vanokurudzirwa kuti vavewo nevavanotaura navo, veivafundisa kuti kutsvakwe magama echirungu pamitombo dzavo.

Vantu vanoshandisa mitombo dzechianhu ngavapewo vamweni ruzivo kuitira kuti vantu vasapedza mare veirumba rumba kuzvibhedhlera zvimweni zvitenda zvinopedzwa nemitombo dzedu dzechiantu.

Tinobonga masharukwa edu anochengetedza magwasha edu eititaridzawo kuti mutombo uyu wakakosha unorapa zvitenda zviri chasara kuva nemagwaro atinonyorawo. .

Zvinodakadza kuti vamwe vantu vari kutozvitora ngesimba zvemitombo yechivantu vamweni vakutoita mapindu ekusima gava kava veirichengeta veitouya reitorwa veita mare.

Antu anokurudzirwavo kuita nezvemitombo dzechivantu kutsvakavo ruzivo rwezvemitombo dzinovanikwa munharaunda vavo. Vanekwanisa kunyora zvinyorwa vonyora pamusaka padzo.

Tinokurudzirwa ,kukurudzira vasharukwa vedu vati bhiyire mitombo dzinoshanda ,uye kuti dzingashandiswa seyi tovadetsera kuva nezvinyorwa zvinonyorwa pashi.

Vantu vakawanda varikukwanisa kunokuma mitombo yechi anhu mumashango. Veyiyanika, veyitopa vanamazvikokota kuti va ongorore kuti dzinoshandeyi.

Vanoita nezvemitombo yechianhu, vanotaura kuti mbiti dzeshe dzinokwanisa kushanda, zveshe zviri pairi zvinoti ,mashakani, nzinde dzakhonaa, kana vana vanoberekwa ngemuti uwowo.

Mitombo yedu yechinyakare vamweni vakutoikuma yakawanda nekuti vavakuziya kuti inodetsera votoritora semushando unovapa mare.

Mitombo yedu yechivanhu ine vantu vanoishandisa kubva kare nakara veyirapa matenda anenge akatokurawo akafanana negomarara vantuwoo ngavatorwe vaisirwewo zvinyorwa zvavo pashi.

Vantu vanokwanisa kushandisa mitombo yechibhoyi kuzvirapa vari kumakanyi kwawo kana zvitenda zvawo zviri zvidoodori zvisingadi kuenda kundohloiwa nadhokodheya.

Tinokwanisawo kuti kana tine zvitenda zvatazwa tiri pamuzi pedu, tovhunzawo vasharuka, kuti chitenda chandinozwa vangakwanisa ere kuchishandisira midzi.

Mitombo yedu yechianhu yakanaka maningi tinoirya nguwa nenguwa semuriwo pamweni tinotongotora chimidzi tototsenga nyangwe tisina chiyaiyo zvinotigwinyisa.

Tinokurudzirwawo sevantu vanogara munharaunda vechitema kuti tikurudzire vanoziva nezvemitombo dzechianhu kuti dzizikanwewo pasi rese uye tikwanise kugadzira mitombo dzeduwo pachedu.

Kune vanthu vakabarwa veifemerwa ngemweya wemadzitateguru avo veitoziiswa mitombo dzekuti vashandise kana veirapa vanthu.

Mitombo yedu yechiantu inovawo nanamazvikokota yavo nanachiremba vanoishandisa pakuponesa vantu vanenge vanezvitenda zvinovanesa ngatikurudzirane tive neruzivo.

Mitombo dzedu dzechianhu dzinokwanisa kushandiswa mashakani vamweni vanomayanike akadero vamweni vanoise mumvura muntu otomwa

Vantu vano kurudzirwawo kupote veirya miriwo dzechi antu ngekuti miriyo mi zhinji yechi antu inoto rapa kana kuwedzere ngazi mukati me muviri mwe muntu.

N'anga dzedu dziri muntaraunda ngadzikurudzirwe kuti dzivewo nezvinyorwa zvinotaura mitombo yedziri kushandisa uye futi kuti dzinonasirika sei.

Tinokurudzirwa kuti kana teishandisa mitombo yechianhu tipuwe nevanenge vakafundire basa iroro vachikwanisa kutipa zvakaringana.

Zvidzidziso zvinoita nezvemitombo yedu yechianhu inokurudzirwa kuti ipiwe aninani anogara mundaraunda kuitira kuti ruzivo rwuve muvantu.

Mitombo yedu yechiantu kazhinjiku, inoshandise mashakani. Ndidzo mitombo dzakazara mimakwasha edu.

Avo vasharukwa vanoita zvekushandisa mitombo yechianhu. Vamweni vacho vanotora mashakani vomachwanya-chwanya munyara dzavo, votope muntu, otopona, .

Mitombo yedu yechinyakare yakagara iriko narini narini vasharukwa vedu vaitopona asinganoendi kuzvibhehlera ngatitedzerowo zvevasharuka avavo tiwane kugwinya.

Mitombo yedu yechiantu inotidetsera patinenge tine zviyaiyo zvedu vamweni vane ruzivo nazvo ngatinobvunzawo tibhiirwe mitombo dzechiantu.